wora payatetha woykko naagisiyo ooso yaagiza kawo timirten anjettiza issi attuma asi booththa maay7o gati may7idoyssara beettishe deees

karetha maay7o gaththi maay7iza oyju gidiza asati beeththosona ha asatukka aaza ooththizo giikko booththa matabara katha kunthi kunctchizi yiicishe beetthosona

sharafa woranas asa naati ha7i woden yiza kemikaaliya xaqamettizi haaththara walakkizi cacafiyo eran cacafishe beettiza issi attumasi deees

Wora naagisiyo uusuwa yaagiya woykko wora go7a naagisos giya kawoppe loohisuwa woykko eratetha ekkidi kiiza booththa maay7o maay7ida issi asi beettishe deees

Nu gamo bittani daro mitha qommoti de'osona hessatapeka issuwa gidiza duma duma mayor's sikanasinne hara go'asi pe'iya puuto gizaysi betees.

Ka7ibonththa woykko biron gakkibonththa muuzetha qanxxidi haaranaassi woththidoyssi beeththishe de7ees; ha muuzeekka theeranaassi daro wodiya oyqqennan de7ishin issi heezzu woykko oyddu wonththaara gakkees.

Mita ayippeta ba kushen oyqiza cora asata demos ha asatika dumma dumma meray diza mayota mayidi ha xellishe betosona.

Issi cima mishiriya betashe de7owus ha cima mishiriyakka bar kusheza yettada ayfa ayfe katha qommutappe issua gediza papayeza oyqasu.

nu gaammo asay zaro woze erethiyonne ooththidi aqiyo puuthoy ha misilen beeththishe deees ha puuthoykka zaro go7a immiyo gaazan oossinne geemenna qonceba

Ayfe ayifida katta qommotuppe issuwa gidiza paapaya gizay issa banta kushen oyqqiza cora asati de'oosona. Ha yelagatuppeka sinte baggara biron ka'ibena paapaye ayfeekka mitha xeeran demmoos.

oydu attuma asati beettishe de7oosonna ha oydatuppekka issi attuma asi bootta kanatera aattidasi ba kushe dhoqu ooththizi malatishe beettees.

Issi ciimi ekkiza attumasi beettees ha attumasappeka guye baggara woliqama hanotan tohettiza uuttati dancacidi issoy issuara oyqettiza issi beettoosona

bookettiza duno woykko ordi ekkiza galla dono gizayssi ha misilen de7ees hayssaka ba nam7u kushen sugishe diza issi attu maasi beettees

oyddu asata demmashe de7ays ha oyddzappe issi booththa kanatera maa7izi ba kushe xeessan wotthizi sinthawu biradhe malaatishe diza issi attuma asi de7ees

biittan uttidi saantha giddzoppe sharafe maxishe de'iya issi asi beettees ha asikka bar kushe yeddi yeddidi shuchchanne saantha maximaxi wora olees

uutha go'a keehippe eriza heeran de'iza issi cima mishiriya beetawus ha mishiriyakka bar kushe oyqqizo mashan uutha gobbatanne heyssa zanka uuthasa qanxashe be'wus

Dumma dumma haaththa ehiza miisha bolla kumiza dunota deemmashe de7ays addunotikka asa naatusi zaro go7a immoosonna leemisos doyessidi heyssatanka usto go7ethanas danda7oos.

banta kushen dumma dumma katha ayfeta woykko ayfa aype gidiza dan7o duuzatu ayfiya oyqqiza oyju gidiza asati misilen beettoosonna

Dumma dumma katta qommoti tophiyan de'osona heyssatuppeka issua gidizanne ayfaayfe kattha qommon madabettiza muuze gidayssi beettees.i

Issi yela ga asi dan'o doozatoppe woykko unkotiza dan'o doozatu unkoza ba keeshezan aaththidi ha misilen deees ha asikka oyqizayssi aaza puute woykko unko giikko shunkurutho gizayssa.

Issi cima bitane ha7i ha mangoza maxishe beettees ha bitanekka ba nam7u kushe yeddidi mango ayfe maxanas giigishe ze7ees.

Dumma dumma asati issipe shiiqida salenda banta sinthan miiccidi xeelishe de'osona. Hessatapeka guye baggara cimmi ekkiza atuma asi de'ees

Issi atuma asati ba oyqizo akkafazan tiran zempidi putetanne ba otiza mishata xelizaysi bettes.

Kathe c'akishe diza c'ora asati betosona ha asatika c'akiza kathi aze giko gaashe melizaysa c'akishe de'osona.

Cora atuma asatinne hesadanka maca asat issoy isuwara shiqid banta putisido puute tokanas kushen oykid ha hemetishe betosona.

Issi goba macasutppe isuwa gidiza yelaga mishiriya ba akafazan bite kachada kasha kacha wori olashe betawus ha yelagiyaka atuma asafe guye bagara eqa utadus

Gosha goyishe diza issi ase demashe de'aysi ha asiyka 2 issi mala borata waxidi goyishe dikkone izzi goyida besay mattiy kehippe darida besa gides

Borra goyishe diza issi atuma assi betesi , ha atuma asikka namu'u botha boratta goyishe dikone izi ba mayidda mayo kessidi kallo goyishe betesi

Ba laxaneza hashera gatha duge myida issi mishirya beetashe de'awusi, Ha mishiriyaka ba hasheni akafaze oykada atuma asappe guxonta gooba macasha gidizaysa besashe de'awusi.

bakanateera shoddidi kallo boora goyshe te7iya issi yelaga naay beettes ha yelagaykka nam7u booththa boorata goyshe demmoos

uutta tossan keehippe erettiza heeran diza asatinne heyssazanka tossa bessanas xoqa kawo oosoppe wodhdhiza asati issippe gididi uutha oyqqidi xeellishe de7osona

issi attuma asi wolqama bazzon beettishe de'es, ha attuma asikka ba kushen akafeza oyqqidi bazzon puute tokkanass biitta kaashanas akafan zempidi eqqides

Xurqay ba kushen oyqqidzi goshaha goyishe beetiya issi yelagay dze'es ha goyishe diza asikka boorazan goyikkonne izi goyiza bessay keehippe kareththa biita gidiyo gishassi xalla geetetes.

cora asati issife xeeseti dendi shiiqidi dumma dumma katha giddon mokkiza sharafata maxiro gaaninne hara katha qohiza shuchchasa qori qori kessishe beettosona

cora fadon qoodettiza asati issoy issoara dendidi daafursis geennan quletennan de'idi yafaran yafaran kate zerishe beetoosona

Issi uuttha qanxanas gada ba oyqizo mashshazara ha xeellashe de7iyaranne imeray keehippe karetha gidizo sinthaa poo issaza miicashe de'izayssi beettawus.

Naxala gatti maa7idi goshsha waati goyakko zoranassinne ba kantizo kase ogeta odanas gida issi cima attumasa deemmashe de7ays

goshshancha asi beettishe de7ees ha asikka nam7u boorata goyishe diikkonne izi goyiza bessay shuchchi oykko keeli diza bessa geeteth xeeygetes

puute tokkanaas bar kushe yettidi biitta kaashishenne heyssape ha simmidi ba huphen wottiza zambappe giigiza qophex de7iyo issi attu maasi beettees

tukke aype woykko teeriza thuke ba oyqizo zambilezan yeggashe beetiza issi cima mishiriya de7oos ha mishiriyakka maxayzdza issi kushen issi kushen ba zambileza oyqada eqqadus

issi dere asati issipe dendidi hammisilen puute tokkishe beettosona heyssatikka banta puute soon puutis doyssa ehidi biittan maaqishe beettosona

biitha goshshan eretiza issi heeran goyshe deiza heedzdzu waata boorati de7osona hawaata booratakka goyshe diza asati beettokkona

cora goshshancha asatinne heyssazanka kawo ooson de7iza asati uuththa tokkanas issoy issoara oyqetinne zoreti dendzidi hemethishinne uutha oyqqidayssati beeththosona

gatha woykko adussa maataza qachaza ba7iza issi mishiriya beettawus hammishiriyakka barnam7u kusheta doona kushishaza miicashe de7awus

Kace keehippe wogga gidizonne bayntas xeelioze gilqiza boorata nam'a goyishe diza baassika gilqa issi attuma asi beettishe deees.

Ba tokkido puutetanne zerido kattata haatthay qohonta mala issi issi ogiya haattas immanawu waaro kessishe dizaa issi akafa oyqqiza asi beettees.

tooppiyas zokko meqeta gitiza goshsha oosowa oothtishe peettiya issi attuma asi te7ees ha attuma asikka nam7u boorata waaxizi goyshe deees

Issi cimi ekkiza ba laxame maayiza asi dorse heemishe deemmoos ha asikka heemmiza bessay aaza male giikko maati doontha woykko katha cakki ekkiza bessan heemees

Dumma dumma kathatanne hessaadankka asa naata hara baggara ayfa ayfeta caananaasi giidi asa nayti medhida kaameti oge bolla beetishe de7ees.

Asa nattas daaro osso ellelisanas dumma dumma mishsha minjjanas maata caakiza kaame malatiza mashiney dess.

Buitta goynno ossuwan keehippe eretiza medhay Soho gidiza issi kaame betishshe de'es. Ha kamme bollakka uttiza nam'u asatti de'ossona.

Dumma dumma osota othanasnne hesazanka bita goyanas mata bucanasinne dumma kathi cakanasi giidi medhetiza keemezi de'es.

Biitta goyiza birata gomay diza kammeza demishshe de"os ha kamezikka ogezara sinththe hemetishshenne iza lagishe asi bettes

Aaho dembba gaze goyishe diza issi kaamee beeththes; ha kaameekka goyiza sinththe baggaara goyeththibonththa biiththikka beeththishenne nu ayfe sinththan de7ees.

Booththa qoophe ba huuphen woththiza issi ordde ekkiza kawo oosanchcha daaniza yelaga aththuma asi de7ees; izappe guyye baggaara wolqqaama goyeththiza dembba biiththi beeththishe de7ees.

Biittas gaxay beettonta dembba biittan oosetiza dumma dumma yafaran yafaran tokketiza puuteta woykko kaththata ayfeti cakettiza bessaynne gini giddora efiza lo'o hanotani oosettishe de'iza oge be'ishe de'ayss.

Ha'i wodiyan daro oothuwa oothiza woykko asa naatu wolqqa minjanasinne hessadanka oosuwa ellelisanasi gi medhetiza kaamey beetishe de'es.

biiti goyettiza issi demba sohoy beettees ha denba sohokka goyshe deiza issi kaame beettishe haitaassi ha misilen deees

meray keehippe zo'onne dumma dumma hara merati diza kaame beettishe de'ees ha kaameppeka sinthe baggara puula hanotan keexettiza issi keeththay beettes

Toopphiya bayndiraza ba huuphen qachiza heyssaska cililo galal'o zo'o meray diza bayndira wottiza issi kaame ha misilin beettishe deees.

wolqama woray sinthan beettishe deees haworappe sinthe baggara biiththa goyizi woykko yafara kessi kessidi puutheta giddon bessiya issi kaame beettishe deees

Biitha goshshan hara kaametappe baanthana dummayiza cora kaameti ha misilen beethtishe de7oosona heyssatikka leemiswass issi nam7o gizizayssati beethtishe de7oosona.

biitta goshshan erettiza issi kaame be ishe de7oos ha kaameppe sinthe baggara issi loqo hanotan oosettiza ogen sintha keeththako simmizi eqqiza toga kaamekka beettes

Kathe cakkizanne dumma dumma biithe goyiza kaameti mitophiyan de7osona heyssatuppeka ha7i nu xeelizayssi aazee giikko kathe cakkizayssa

issi yelaga maca nayeya kaamiza bolla utthaza kaami laaggashe beeththawos ha kaameekka aaza uutthizaysse giikko biitha goyiza kaame gidees

dumma dumma kaameti xoophiyan de7oosona heyssatuppekka issua gidiza goshsha kaame dze7ees ha kaamezi qoodzan aapuni giikko nam7u gidizayssati beethtishe de7oosona

Gaashe bukkize beettiza issi attuma si deees ha attuma asikka ba oyqqido ballazan gaashe galaba aatti aatti yeggidi gaashe aypeppe utula shaakkishe beettes.

Ha misilen beettiza issi kaame de'ees ha kaamekka biithe goyishenne izadanka shuchchasa qori qoridi biithera oythishe beettees.

Dumma dumma kaameti tioophphiyan de7ikkonne izappe issoa gidiza biitta goyiza kaame be ashe de7ays ha kaamekka laaggishe diza issi asi xoqu gizi beettees.

wolqama aaho denba biita woykko maati oyqetizi diccida soho goyishe diza issi kaame beettees ha kaamekka laaggishe dizaa issi attumasi deees

Tooppiya bandira istika cililo galal'onne zo'o meday dizayssa babollan qachiza kaametinne qachontha kaameti beeththishe de'oosona

Shuchcha biithara gaththi qoxizi puula hanotan ooththizo ogeera ha laagetishe diza kaame de7ees ha kaameppekka guye baggaranne qommo baggara cora kaameti beettosona.

biitta goyanas gidi asa naati banta huphe eratethan medhizo issi kaamezi beetees ha kaamezappeka sinthe bakkara i goydi kantida biittati de7osona

Tophphiyan dumma dumma kaame qommoti deikkonne ha7i mu be ishe diza kaamey aaza uusuy dizaysse giikko biita goyiza kaame be ishe de7oos.

Cooppiyan jumma jumma kaame qommoti ze'iyo gee oossikka edhettiza ba heyssatappe issua gidiza biitha goyo oosan erettiza issi kaame beettishe deees.

issi biitta goyanassinne jumma jumma go7a immiza kaame ha misilen beettees ha kaameppeka guye baggara wolqana wooray beettishe deees

cora asati issipe shiiqidi maata buucizanne heyssazanka diccida sharafata qanxi qanxi oliza kaame xeellishe de7osona hayssatappeka sinthe baggara eqqidi issi asi laaggishe beettees

dumma dumma go7a immiza kaameti ha misilen beethtoosonna heyssatuppekka issi kaamey aasa ooso ooththieysse giikko biitha goyiza kaame deees

heedzdzu kaameti issipe gididi baynta yafarara yafarara biithe goyishe demmoos ha kaametappekka miye bagganinne sinthe baggan diza asati kaameta oge bessishe de7oosona

Daro kaame qommoti nu toophiyan de7oosuna heyssatuppeka ha'i nu xeelizayssi maata woykko kattasa cakkidi woykko buucidi izata qach qachizi wottiza kaame geetettes.

Booththa kaami maatanne heyssatanka kambaleta caanidi ha bulu lishe beethtes ha ha yishe diza kaame bollaka issi yelagay xeessa oyqqidi eqqides

Abi cidi giza fidale xaafettizo booththa miish de'iza woykko kaame bantha kushen oyqiza cora asati ha misilen beeththishe de'oosona.

Dumma dumma katha ayfetinne hesadanka unkotizayti beetishe de'osona. Heysatupeka lemisosi donoy haysadanka zo'o tuumoy woykko shunkurutizi betosona.

Nam77u yelaga naati beettoosonna. Izetikka bantta duuna woykko siirera iita peenoy gelontta malamaskke woththikkonne bantta kushen oykkidayssi aaze giikko keeshsh melatiya miishsha lastiqeppe giigiya miishshan timaatime ekkidi boosona.

Kathe maki makidi ya kathappe ha kaththan woykko madabaran qolishe d'iza issi attuma asinne heyssa makana mala ba kupshen oyqaza maaddiza maca asi peettoos.

issi aahu wolqama keeththazan dumma dumma katha qommoti woykko bantamadabaran maxabaran kumiza booththa katthasi beeththife de7oosona

boottha matadarazan woykko shanxazan da'iza kathati beettosona ha maxabarazan diza yssatikka issoy issoa bolla dooretizi keethtthayyo pude huuphe mati uttidosona

Dumma dumma aybaayfe katha kommotinne heyssa danka unkotiza unkoti beettishe heyssatappekka leemisosi muuze donoy loomeenne heyssa heyssa malati ze7ooson.

issi kattha woykko dumma dumma katha ayfeta bayzida suiqe karen diza banga ayfe giste ayfenne heyssa heyssa kartoonen kumizabata demmoos

tumma dumma boshshappe puutizi gakkiya hatta qommoti woykko dan7o dooza unkoti ha misilen beettosana heyssatuppeka donoy leemisosi issua gidees

Bootta madabarazan kumiza banga ayfe heyssa zanka hara katha kathata issipe dooridi baynta doorizo bessappe sa'an wothtishe diza asati beettosna

Guutha nayti issoy issuwara shiiqidi cori beettosona hanaytuppeka sinthe baggara zo7o madabaraninne zumma zumma ayfaayfeti kumido miishay beettishe deees

Cora zal7ancha asati banta zal7i peeiza meishata issua issua kawo oosanchatun xaafisanas yidi salpe oyqizayssata deemmishe de7oos

booththa mazabara kunti kuntizi yiiciza katha bessan bessan woykko issuwa issua bolla doorizi wottidayssa ekkizi biza kaame deees

Hare laaggishe diza cora asati beettosona ha asatuppekka issi guutha naay hare tookkiza woykko goochiza kaare bolla diza kattan uttizi beettees.

nam7u macanaytinne issi attuma yelagay issipe gidizi issi keeththa gelanassi issi asa xeellishenne keeththe karen eqqizi ya xongolishe beettosona

Tiya woyikko medhdhibontha gashe ayife bettes ha gashshekka ayiffe bagga ziq oththizi issoy issuwa bolla ichidi deyogge ha'i dheliyode qonc'en bettes.

Issi yelagga mishshirya bettashe dawusi ha mishshiryaka ba kushshezan tiyya bangga oyiqqada he bangga tiyya giddon eqqada ha xeelashshe betawus.

Wolqamma dembban tohetiza puutetinne hessadanka kaththati betossona issittappe qommo baggara diccishe diiza miththati de'osona

Goshsha goyidi yafaran yafaran tukidi gatiyo puuththetappe giddennan dishin zeretappe dichiddi gakkiya badalla yeeda bay woyko tiiyay ayssaridayssi betishe de'es.

Wolqama maattay woyikko qorozi beettishshe de"es ha qorozassi q Go"ay aze gizayissa gidikko meheti qoroza miidi ordana mala maades

Duma duma kaththa ayfeti ha misilen bettosona heyssatufeka lemisuwas tiiya malidozi purizaysi betishene chugan chugan woykko ba yafaran yafaran toyetizayis de'es.

Duma duma mithatine hisadanka Dan'o dozati izappeka onkotiza kaththa qommoti tophiyan de'iyosona ha misilen betizaysati entappe aze gikko donotine h.h.malati betishe de'osona

Assa nati duma duma go'asine hayisadani kathidi manasi mehesi qanixidi qanixidi kamibale yeganasi gidi tokizo woyiko zerizo badalazi betishe desiki

Dumma dumma diccishe diza puuteti beettosona izatappe sinthe baggara badala ayfetinne heyssa heyssa malati qoncen de7oosona.

dan7o doozata lo7ethi biitta gatti tokkiza issi gooba asa gaden diza uuththatinne heyssa danka muuzeti tuketa ha7i nu xeellishe de7oos

Issi yelaga karexa ekkiza sonthay keehippe poo'onne miichan erettiza issi maca nayiya barnam'u kushen xoqu ooththaza kattaza duge carkon yeddashe beettanos

Katha bukkishe de7iza nam7u asati beettoosona. Ha asatikka bantta oyqqiza ballan Kathe pudze oli olizi awa bessidi bukkoosona.

Gaashe ayfezi issipe zooran zooran issoy isso bolla ichizayssi beettees ha gaashe ayfezikka melibenna buro gakkishe diza tiya kattatun giddon maddabette.

badalaa pooshishe woykko poqishe d'iya issi cimi ekkiza attumasi dze7ees ha attumasappe guye baggarakka mela badalaa qonashe keehippe beettees

yafaran yafaran tohettiza tuummoppe giddon eqqiza issi attuma asi beettishe dees aattuma asikka barbiza7eta saan malatizi tuummo beettishe dees.

yafaran yafaran toohettidi issoy issoara haythay oyqetizo aysaariza badalazi deees ha badalazappekka daroti baynta zokkon tiyattiza woykko ayfe ba7idusona

dumma dumma katha ayfeti bayzettiya suiqezan uttida issi yela gaynne bayzettiza katha ayfeti de7oosona heyssatikka leemisoas bazala ayfe maldo ayfe heyssa heyssa malati beettishe de7oosona

dumma dumma katha ayfeti bootta matabaraninne heessa danka zo7o matabaratan yegettizayssa demmoos hayssatikka leemisos banga ayfe badala ayfenne dumma hara kathati beettosuna

gaashe bukashe beettiya issi cima ekkiza macasi de7awus ha cimashe ekkizara attuma asappe guuxontha keehippe mino asa gidizayssa nuni eroos

Bo'ay miza issi booththa maay'o maay'ida asi kathe gidzdzon eqqidi beettees ha asikka katha gidzdzon eqqida kathati aazayssi giikko lokkome badalanne heyssa heyssa malata.

Katha bukkishe de7iya nam7u asati de7oosona istatikka aaza katha bukkido giikko gaashe bukkishe beettosonna heyssatuppeka nam7atappe issoy ba oykkido ballazan gaashe ayfeta galabappe shaakkanas salo olishe de7ees

gammo asa hara biittappe dummayiza woga maay7o pooxa barqooreda duge qachiza ithi attu maasa demmays ha asikka barkushen tiya badalaza qanxeti boontayssa oyqqides

mitta tokkanaassi asa naate biitta bessan bessan shaakkidi woykko madabe madabizi medhizayssi beettishe de7ees ammadabezappekka sinthe baggara issi keeththay beettees

malay keehippe karexi ekkiza issi cima mishiriya ha xeellaza guuthe miicanazan hanashe ekkawus ha mishiriyakka saampe bolla katha yeqolaza maxashe de7awus

Daro wolqama woratiza putetinne hesadanka dic'za mitati betosona ha mitatupekka gidora gidora daro wolqama hatay betishe de'es.

Woliwamanne guththe gidida shuchchati diza besara hemetishshe diza cora asati betishshe de'esona haa asatuppekka guye bagara kameti betosonna.

Issi sinththey kehippe loiizane huphphey bo'atti ekkiza attuma assay de7es ha attuma assika ba ayffezan maxaxareza woththidi ha xellishe de7es.

Ha7i wodiyan asaa naatha daro co7u ooththizanne oosuwaassi minni denddikko dureyiza kaththaa qommoy woykko miththaa ayfetha thokkanaassi gi denddiza cora asathi beeththoosona.

issi yelaga nayeya beettashe de7awus ha yelaga nayeppe guye baggara puuteti tohetizi diccishe dizayssati beettoosuna

Biitta kammi uttiza maati diza bessappe sinthe baggara cora asati ziriya zittidi woykko issoy issoara zoretidi hamettishe beettosna.

nam'u asati beettosona heyssatikka sinthe baggara dizayssi puute tokkanas biitta buro kaashishe diikkonne izappe guye baggara dizayssi biittan tokkizi wursides

dumma dumma kawo oosanchatinne heessadanka goshshanchati issipe eqqidi banta oottido oosuwaba zoretaninne banta oosuwa laamota bessishe de'osona

Dumma dumma dan7o doozatuppe issuwa gidiza afikaadoose giza keehippe ordenne haythay woykko bonccozi dalggizo iza kuwaykka keehippe ufaysizayssi ha misilen beetees.

nu gaammo asa hara biitappe dummatiya woga maayo7a maay7iza woykko bantha qoodhezan qachiza asati puute bantha kushen oyqizi hemethishe beettosnna

Keethtas bolli qoletichizo woykko de'onta issi cimizayssi ha misilen beettees ha keeththappe sinthe baggaranne guye baggaray walqama mitati beethtosona.

Wolqama mithay beettiza worazi deees ha worazikka xoqu giza dere huphen beettiza maatappe xoqu gidi ha simmiza wubay beettishe deees.

cora kawo oosanchatinne heyssadanka dumma dumma goshshanchati issipe shiiqidi wolqama wodha sinthan eqqidi zoretishe nu xeelleos

issi bazzoti ekkida heeran woykko mitti yeddi yeddi dida bessan he mettishe deiya cora asati beettoosona ha asatuppe guye baggara issi xoqu giza miti beettishe deees

issi attuma asi ha misilen beettishe de7ees ha attuma asikka miici ekkizi puuteta tokkidayssakko biithe barkushen shiishshishe demmoos

Issi yelaga mishiriya beettashe de'awus ha yelageppeka guye baggara puuteta puutisidi tokkanas efanashe han wottizoyssati beettishe de'oosuna.

cora kawo oosanchatura uttiza cima asati beettoosona ha cima asatikka banta xibabenne gaabe hashen yeggizi woykko gathi may7idi uttidosona.

Dumma dumma dan7o dewozatuppe dhissua gidiza tuke puute ha misilen beettees ha thukkeppekka garse sa7ara aazi beeththize gikko maati deees.

Cora asati issipe shiiqidi wora xeellishenne heyssa danka puuthe tokkana soho issoy issora zoretishe beeththosona ha asatuppeka sinthe baggara wolqama woray de'ees.

Gammo dere asa hara biithappe dummayiza woga maayoya ba qoodhezan qachizi puute tokkishe deiya issi asi a7i beethishe deees

Issi yelaga orde attumasi biittan uttizi puute tokkishe beettes ha asikka tokkiza puute mango puute geetettes.

Wolqama adussa adussa mitati deettosona ha adussa mitatikka keehippe ordizayssatenne izappe issoy wulishe deees.

Duma duma ayfa ayfe katha qomota bayziza issi ketha Karen mangoy muzey heysa heysa malati doretidi banta c'itan c'itan betosona.

Kaththa puttisiyanne bayzidi erretiza issi wolqqama giiyan zal'iza asati ha'ii xellishe bettossona ha asatika bayizishenne shamishshe diiza asata demayis.

Coora asati ogge donan uttidi banta dan7o dozata hessatapeka lemisos doono sanththa hesa hesa malaza bayzanas ehizayssati betishe deossona.

dumma dzumma dan7o doozatu unkoynne heyssa danka aybe daro qasse puuteta xaphoy beettishe de7ees heyssatikka dono gumbo shantha heyssa hessa malati beettishe de7oosona

dumma dumma katta qommotanne heyssadanka unqoti zabata bayzi woggiyan bayzettishe di zabati beettosuna heyssataka shammishenne bayzishe diza asati uttidayssatinne eqqidayssata xeellashe days

dumma dumma ayfa ayfe kaaththa qommotta ha misilen demetees heyssatuppekka muuze afikadoose timatimetinne heyssa heyssa malati beetiishshe de'oosona

Dumma dumma dani'o doozatti ayfey bettishe de'es lemisos baddalla ayfe karoote qaysire hessazankka dumma dummabatti bettishe de'ossonna

dan7o doozatu unkuwappe issua gidiza shukaare heyssa zanka donoy hara qasse bayna giza kathay beethtishe ha misilen deees

cora katta qommoti baynta bessan bessan dooretizayssi beettosunna heyssatikka leemisosi dono muuze ayfaayfetinne heyssa heyssa malati beettishe le7oosonna

dumma dumma ayfaayfetuppe issua gidiza mangoy heyssa danka awgadoose dumma lo7ometinne timatimeti issipe shiiqizi banta cu gan cugan doorettizayssa demmoos

dumma dumma kattatanne heyssa danka dan7o doozata bayziyo issi suuqeza karen deiza banta cukan cukan bayzettanas diya kattata demmishe de7oos

Dzumma dzumma ayfaayfe qatha qommoti beettishe de'oosona heyssatuppeka leemisuwassi shunkurutoy faapaaye awgadoossenne dzumma dzumma bantaccizan citan de'oosona.

Nu asas dzumma dzumma dzan'o duozati dumma dumma go'a immoosona heyssapeka saanthay leemiso assi zaro go'a immiyo gaadan ereettes ha'ikka nu be ishe de'oos.

cora asati issippe dentidi katha ayfe woykko zan7o doozata shammishenne bayzishe beettosona he asatuppekka issotu issotu sinthan ayfa ayfeti ze7oosonna

Toopphiyan dumma dumma mitha ayfeti ze7osona heyssatuppeka teeriza mitha ayfeti leemisuwas mangozi heyssa danka afkadozi ha7i beettishe deees.

Dumma dumma ka'iza ayba ayfe katha qommoti beethtishe de7oosona heyssatappeka leemisose paapaayee mangozi heyssa danka muuzezi beeththoosona.

Duma duma medhayi diza cishshati isoyi isuwara kehipe pulla lo'zayisati banitta bessani bessani betosona.

Corra atuma assatine macca assati issipe deniddidi katha yegishene zerishe bettosona ha assatupeka sinithe xerrani olle daniciza issi mishiriya betawusi

Cora maca asati betishe de'osona heysatappeka issoti issoti micishe demosi, izetika aazas miicizo giiko maca gidiza gishas ciisha be'id micosona

Cora asayi issippe shiiqidi kaathi zerishenne banti oykido zaapazan hesadanka sooli goyi goyidi kaatha ayfe moogishe beetosona.

Dumma dumma ciishsha merate de'zayssappe giddon eqqizi istata xeellishine istatappe maxanas shiiqi eqqiza zo'o kanatera ma'iza yelaga na'a be'ashe de'aysi.

issi yelaga mishiriya ha xeellaza keehippe miicashinne bar kushe yeddzaza mitha puuthetha oyqaza hoykko shoqan lokkomaza beettawus

biitta goyo oozoan asa naata maaddiza heyssadanka daro go7a immiya issi kaamee hamisilen beettishe taass deees

issi maata keeththaya woykko gatha keeththay ha misilen betees ha gatha keeththappe guye baggara wolqama uuthotinne heyssadanka haxazi beettishe de'oosona

Yafaran yafaran katte zeridi mokisiza coora asati issipe eqqizi bayntayyo kushe ba qishe beettosuna ha asatippeka sinthe baggara yafaran mokkiza badala puute beettees

Ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma miththa qommotuppe issuwa gidiza mango gizayssi beettishe de'es ha mangoppeka sinthe baggara abkaadoosezikka de'es.

Ba sintha ha zaarara keehippe ufayxashe woykko miicashe diza issi yelaga maciya beeththawus ha yela giyakka barzokkuzan keeshe ba idoyssara beeththashe deawus.

Booththa maay7o gathi maay7iza issi attu maasi deees ha attu maasikka ba huphezan booththa qophe woththikkonne izi kiida sohoy aazappe giikko shuchchappe oosettiza kechcha giddonpe kiidi hemetishe deees

Buro diccishe diza katte woykko mango ayfe barkushe yeddizi oyqishe deetiya issi attumasa demmoos ha attumasikka ba sinthe sumisidi achche bessishe deees.

issi aduqi ekkiza coqu giza mitha xeeran daru qoodi baynna kooththati de7oosona hammatha kooththatikka dumma dzumma go7as pee oosona

asa naati mitha pooshidi woykko shukkidi izappe xawula kessidi heyissa xawulazakka issuwa issora oythizi kooththa medhizi matha oyqqiza miishi beettees

tophiyan de'iza oosowa woykko duussa laammiza oosotappe issua gidiza matha7eessa bayzanas eessishe diza issi booththa maay7o maay7iza issi attumase de7ees ha attu masappeka sinthe baggara nam7u guutha nayti beettosnna

Namu kushen duno unko oyqqiza booththa shaashenne naxalaza gaththa maa'iza issi cima mishiriya beeththashe ze'owus ha mishiriyeppekka guye baggara booththa ciishata demmoos.

Biitta ubbas poo7o immiza awa ayfe beeththees ha awa ayfekka salon eqqidi woykko salon medhetizi sa'a ubbayo poo'o immishe des.

ha'i wodeyan yida asa naati matha oyqana sigidi mitha massidi xawulappe kessizo matha kooththay corizayssi de'ees.

Nam7u yelaga maca asati ha7i beettishe de7oosona hanam7u asatikka bantha huphen ciishshe xaaxizinne bantha kushezan ciishe oyqqidi shophan lokkomi eqqidosona

dumma dumma haaththa biitheppe goochchi kessiza issi maashineza demmishe de7oos ha mashinezappeka sinthe baggara wolqama puuthetinne izazanka maatati beettishe de7oosa

Nam'u asati beettishe de'osuna izatappekka issiniya sinthe baggara macaro gidikkonne guye baggara dizayssi attumage bar kushen ayazakko oyqqizi laaggishe beeththees.

wolqama shuchchatinne dumma dumma heyssadan worati beettishe de7oosona heyssatappeka sinthe baggara asa naati katha qolana si gidi zambappe woykko keeshe dan ooththi medhiyo issi kooththay beettishe de7ees

issi kawo oosanchi cora goshshanchata bessishenne goshsha oosoaba zorishe beettees ha asikka kaame baggara eqqidi ase xeellishe deees

Dumma dumma katta qommoti heyssa danka asa naati maanasi gidi ka7izayssati deeththosona leemisosi buddena gizayssi woykko soollozikka deees

dumma dumma mita ayfetanne heyssa danka eta giddon teiza maatata qorashe de7iza issi yela giya beettowus ha yela giyakka ba sintha gede zaarara he methashe de7oos

Cora goshshancha asati issipe uttizi heyssatuppeka qoodzan zalkiza maca asatinne guutha yedti yetti diza attuma asati kawo oosanchatuppe goshshaba esgishe beeththosona.

Issi wolqama aaho demba bessan woyikko shuchchi diza heeran issi aaho haatha beettishe dees ha haaththayka asa naati pinanas aaho gidizaysa gishshas bollara oosettiza zarphphey de7ees.

Oydu attuma asati ha'i beetishe de'osona. Hesatuppeka issoy ha shiiqi eqidi bootha mayo mayidaysa ha tana xeelishe beetes.

issi attuma yelagay pattiraan deiza woykko xaafettiza bi pidale bessishe deees hayelagappe guye baggara uttiza guutha na yyaakka ha xeellawus

cora yelaga attuma nayti issoy issuara oothoas danci dendidi banta kushen akafazanne heyssa danka zaabaza oyqqidi ha xeellishe beettosona

wolqama shaafay goggizi bida bessa beyettes ha bessikka woykko haaththay issi saappe hara saa pucareti ki boonta mala ya baggaranne ha baggara magada essidoyssi beettishe deees

issi aaho biittazanto hettiza puuteta naaganas woykko haaththi meeconta mala issi ogeyra haaththa yeedzdzanas medhetiza biish beettishe deees

Bite waaron waaron shaakkizi puute tokkanas giigissizoyssi deees gidikkonne izi kessizo waaroza kumiza pultho haaththazi beettishe dees

issi nam7u gidiza ha asati uttizi haaththe ba oge oyqqizi baana mala haaththe oge lo7ethishe beeththosunna ha asathuppekka issoy ya baggara ha xeellishe deees

dumma dumma biitta giddon diza ma'danetanne heyssa danka hara harabata bookkidi garsappe kessanas dumma haattaka kessanas bookkishe diza kaameti beettosona

issi demba biitti je7ees ha demba biittan mokkiza mitasinne maatati je7ikkonne maatati melidi gatta gididosona

Issi yelaga booththa kanatera may'iza yelaga naay ha xeellishe beettees ha yelaga naappe guye baggara puutetha haaththe ushshiza kaame deees.

issi yelaga attuma asi beettishe de7ees ha yelagaykka mitti bollara micettiza keeththappe garse baggara eqqidi daru karetha saasoza kumiza biittan tohetiza puutheti mokontayssappe sinthe baggara beettes

puuteti corizi toketiza heeran diza issi attuma asay ha hemetishe demmoos ha attuma asappe guye baggara maatikka keehi beettishe deees

Hiitta goy goydi woykko bookki bookkidi garsappe shuchchantha atto kessidi pude pude oliza issi qoodhey adussa gidizo kaame haai beettishe deees

dumma dumma mangotanne heyssa danka shonkosata tokkiza issi attuma yelagay guye simmizi bantha tokkizo puuteta xeellishe demmoos

issi yelaga naay sinthe hamethishe demmays ha yelaga naayykka puuteza lo7eti cokkizo woykko ica gidizayssasa githora hemethees

Keelay keehippe corid diza bessan qachet eqiza 2 Meray diza matha mizata demashe de'ays, ha matha mizatika mithara shish qachet eqidosona.

Issi keththa daniza bollara miccetiza awi gaakontta bessan miizati issoy issowara suggettonta maalla bantta gaxxatezan gaxxatezan qachchettidaysi de'ossona.

Dumma dumma soo medosatinne hesaadanka leemisos deeshay, dorsaynne hara hara mehe malati beetishe de'osonna; haysatuppeka sinththe bagaara wolqama doodhe kaththi beetees.

So medosatappe isuwa gidida co,ra matha mizati betosona ha matha mizatika katha ca,ki ekida besan woyiko mathi dontha bula bithan dosona

aaho denba biittara mehe laaggashe diza issi yalaga maca naya beettashe de7aws hayelageppe sinthe baggara issi ceega keeththati beettishe de7oosunna

Dumma dumma meray diza so medoosatI woykko maatha miizati issife gididayssati beettosona. Heyssatikka woohaye keehippe aakkidonne matha wodiyan yelidayssa daanosona.

kafo zare gidizanne kapoppe guuthaban jummatiza so me doosa gidizayssi ha misilen beettees ha so medoosaska sunthi aaze giikko kuto geetetti xeeygettes

Booratinne dumma maata miizati heessa danka ussati ha ogeera woykko issi maati diza demba sohora himetishe beetosona.

Kuthuwa lo'ethi heemmizayssi ago'a go7ettes giza go'appe issua gidiza puupule ha'i zeemmashe deays ha phuuphuleykka salena micidayssa bolla ba bessan bessan beettes

Dumma dumma so medoosathuppe issuwa gidiza maaththa miizzathi beeththishe de7oosona; hayssathappekka issiniya ba qoodhe kessada doona hanggaza hayqqanaashen sinththe bessiza malaatha bessashe de7awus.

Cora deeshati issoy issuwara gididi dom'ettishenne istati hokkidi maata woykko bonco qodhi qodhidi mishe demmays.

Kareta meraynne bootta meray walagan deiza issi maata miiziyanne izappekka guye baggara yelaga maray beettishe dees hayssika eqqiza bessay gati keehippe dariza bessa

Jumma jumma meray diza soe doosatoppe issua gidiza maatta miiisati ha misilen beettosona heyssatuka banta qoodhe yeddidi haatte uyanassi haatti diza shuchchappe oosettiza gonge sintan beettosona

meray dumma dumma gidizo meheti ha misilen beettosona heyssatikka banta xoha shiishshi ekkidi zaqulidi woykko ichidi issoy issoakko gidennan dishin pude xeellishe beettosona

Issi maata miiziyo maata mizishe deiya issi asi beettees ha asikka mizida maatamiizeyo hayttan aazakko galaldho medhan diza woraqate xaaxeti wottis

deeshshatanne dumma dorsata heemi yogan erettiza issi yelaga naay beettishe deees ha deeshshata heemmanas efishe deiya yelaga naaykka hiitta maayo xaaxi maa7i uttides

dumma dumma meray dizaa so me doosati beethtishe de7oosona heyssatikka leemisuasi maatha miizati booratinne heyssa heyssa malati beeththoosona

dumma dumma so medoossatinne heyssa danka deeshati dorsati boorati hareti kuttoti hupay issife shiiqidi heemetishe beettoosna

cora miizata issife shiishshidi izati issoy issoara sugetontha mala gaaxatazan woykko entazazalozan zazalozan qachizi maate mizike heettizayssafi de7oosona

Issi attuma azi aaho oge zaara mehe oge kunthizi horbobay laagishe beettes ha asikka bar'ayfe ha zaarizi tana xeellishe de'es.

dumma dumma meray diza meheti ha misilen beettosona ha mehetikka aaza ooththizaysse giikko maate mishe aggidi xoqu gizi ha corgu gin xeellosona

Dumma kareta mehetinne heyssazanka puncare meheti beeththosona heyssatuppekka sinthe baggaara cililo meray diza mithatinne maatasi beethtishe de'oosona.

dumma dumma meray diza so medoosatoppe issua gidiza booray maata miizatinne heyssadanka mirgoti ussati beeththishe xeellayda de7ays.

Dumma dumma meraytiza so meheti issoy issoara sugethonta dishe qoodhe yeddizi haaththe uyanassi zafettishe beettosona.

issi yelaga attuma asi ha xeellishe de7ees ha attuma asikka barkushen kuththo adje oykqizi iza qoore xeellishenne xaaxi xaaxi pilgishe beethtees

yelaga issi som7ora keehippe cili cilizanne puulattiza hanotan lo7iya issi yelagay beettees hayelagaykka ba so medoosatuppe issoa gidiza miiziyo maataza mizishe beettees

dumma dumma kutho go7atuppe issua gidiza pugule enta bessan bessan woykko yafaran yafaran wothiza asi ha misilen bessishe deees

Toketi benta woyko buro toketanasiki pac'a phaliqidi asa nati xoqu othiza uthata demos ha haxa phaliqidi xoqu othiza utha marati tokanas gidi besan besan asa na'ay qachi othides.

Kaththa bukkishe issi attua asayi de7ees,ha attuma asi ba oyqqida ballazan kaththa woykko gaashe uppula salo denthishe dees.

Gaaammo wogaa maayuwaa erissizayssa banththa qooreza gaththi qachchiza cora asathinne heyssazankka ethappe guyeera hemeththishe diza goshshanchcha asathi beeththoosona.

Gaashe bukkishe diza cira asati beetosona. Ha asatika utulazi wora bonta mala shuchchaza zeerizi bukkishe de'osona. Istapeka guutha na'i guye bagara eqqides.

gooba asati bantha zarkon woykko zan7on keehippe biitha goydi tokkiyonne hagazanka hara oosoa ooththiyo oosoan erettiza asati tokkizoo muuzetinne uuthati beeththoos

nu gaammo asa hara biiththappe dummayiya zo7o junguza woykko woga mayyoya barqodhezan xaaxiza issi yelaga attuma asi uttidi puute thokkishe demmoos

dumma dumma karetha shanxasan de'iza katha ayfeti beeththosona ha katha ayfetikka shanxazas baggan baggan kumentha beettishe de7oosona.

Dumma dumma go7aasipeya puuteta tokkishe de7iza asati beettosona ha asatikka puute kushetti thokkizi izakko biitta baynta kushen shiishshishe de7oosona.

kathe bukkishe deiza issi attuma asi beettees ha attuma asappe sinthe baggara nam7u boorati izi bukkishe woykko ayfe kathefe shaakkishe dizayssata meshe beettosona

Shukaare giza dan'o doozatu unkuwa barkushen oyqqida yelaga na'ay de'ees. Ha na'appe guye baggara ciiyishe diza maatati beettoosona.

puute tokkizi iza haaththe ushshishe diza issi attu maasa be ashe deays ha attu maasappe sinthe baggara buro tokkana puute oyqqiza issi asikka beettees

isi yelaga attuma asi barkushen akaafaza oyqqizi haaxata phalqizi tokkidoyssas mokkidayssasa tokkizi entako biitta shiishshishe demmoos

Oyddu attumayssati haa7i beettoosona heyssatuppekka heedzdzati issi mala maay7o maa7ikkonne guye baggan diza issi attumasi karetha maay7o maa7i des.

Dumma dumma katha qommota nu ereettes heyssatappeka badalay lokkomenne heyssa heyssa harathikka diikkonne ha7i beettizayssati lokkomenne badalazi beettishe de7oosona.

Kareta saason biitte kunthidi iza haatheera maaridi tokkizo puuteti mokkizayssati issoy issoa bolla ichidayssata xeellashe deays

Karetha saassozan biiththe kunthizi heyssa danka haaththeera walakkidi tookkizo puuteti mokkidayssati baynta yafaren yafaren asa naati chugaydi essi doyssati de7oosona.

cora asati ha bessan beettosona heyssatikka puute tokkanassi soho giigissanao akafe oyqqidi bantha7o kushe oosoyo mici dendidosona

katta bukkishe beettiza nam7u asati de7osona ha asatikka attumasappe kuuxonta wolqanne woykko goobatethay diza maca asata gidi xeesettosona

kathata uuthata heyssadanka mitata toketan erettiza asati banta tokkizo mitta woykko tukkenne uutta bessishe de7oosona

dumma dumma katha qommotinne heyssa danka aybaaygeti beettife de7oosonna heyssatappekka leemisos badalay lokkomenne heyssa heyssa malati de7oos

Nam'u asata deemmishe de'oos heyssatuppekka issoy attumaga gidikkonne issinna banaa ba iduyssara macaro gidoos attumage ba kushe xoqu ooththizi izo zorishe beettes.

keehippe dalga woykko cora tuketi beettosona ha tuketikka ayfshe diizayssanne entappe giddora efiza ogeekka beettishe deees

gammo asa hara biithappe dummayiza zo7o woga maayoya bantha qoodhe saara aaththizanne heyssa danka qoophe woththiza cora attuma asatinne heyssa danka maca asati beettosona

Meha bolla payatetha naagisiyo oothon kawoppe anjetiza issi booththa mayo mayiza asi xeellishe beetees. Ha asika hare bolla xellishene pilgishe de'ees.

Cora so mehe gididaysappe issuwa gidida gama mehe woykko harey betishe des.ha haretappeka sinta bagara eqida hedzdzu yelaga nayti betosona

Mehe payatetha nagisiyo oothuwan anjetido nam'u asati bootha mayo mayidaysara ha misilen betosona istapeka sinthan bagara issi cima asinne gama mehey beetes

Issi botha mayo huphepe toho gathanashin mayida issie attuma asiy de'es ha attuma asika moretida kameza loythasi guye bagara eqidi de'ishe betes

mehiya bolla payateta naagissanas gi ba dosan geli anjettiza asi bootta maayo mayidaysatara duqid bilgaxeppe xale ekishe betes.

mehiya bolla payatetha naagisiyo oosoan keehippe kawon anjetiza booththa maay7o maay7iza nam7u asati beethtishe de7oosona istatappeka issoy maatta miize caddishe de7ees

Zo'o zimetinne meri diza boori ha misilen deees habboorakka kacen wodoro xaaxizi toonka yeggi bar kushira gathi oyqiza issi attu maasi beettes

so medoossatuppe issua gidiza mirko yaagiza mehe nay beettes ha mehe marekka hayqqizi biittan ichidayssi ba haythe olizi xeellishen beettishe de'es

Mehiya bolla payatetha naagissiyo oosoan anjettiza issi gooba asi sinthan eqqizi hare xeellishinne hare payatetha naagissana swaato gi qoppishe demmays.

Mehiya bolla payatetha naagissana yaagaza aapunko laytha tamaraza anjettiza issi yelaga guutha mishiriya beeththashi ha misilen de'awus.

booththa maay7o maayidayssati beettishe de7oosona heyssatuppeka issoy giddzon eqqidi ha dooruwa malata gidiza issi booththa maay7o maay7ides

heedzdzugidiza wolqama kawo ooso ooththiza asati beettishe de7osuna ha asatuppeka sinthe baggara zo7o meray diza xawulappe oosettiza madara kezi beettishe de7ees

Mehiya bolla payatetha naagisiyo ooson anjettiza issi cimi ekkizayssi ha misilen beettees ha attuma asikka ba kushen oyqizo bilqadezappe xale zuuqishe de'ees.

mehiya payetetha naagisan erettiza issi asi karetha maay7o gaththi may7idoyssara bar kushen woraqathaza oyqqizi aazakko xaafishe beettees

Wora medosatuppe isuwa gidiza asa malatiza woyko sunthaz gelesho gizatsat betishe de'osona. Intika mela Mitha bolla utid xelishe de'osona.

Thoophphiya qooday baynna dumma dumma meraynne qoththay diza woraa medoosathi de7oosona; he issathuppekka woraa medoosay woykko wora haree issuwa geetheththees.

Tophian betiza alio wora medosatuppe issua gidiza waliya yagizayisi ha missiliyan betishe deas ha waleka woliqama gata gidora buraqeshe des.

Esoththeninne amalezzan keehippe eretizza mahe gizza wora medhdhosay betishshen de'es ha wora medhdhosayikka wolqqama bazzuwan gaththa gaththes.

Tophiyan duma duma medosati dikone izatupe al'o medosa gidiza issi wale gizaysi gupishe ha missilen demos.

Tophiyan dumma dumma wora medosati de7osonna.heysatupeka issua gidiza wolqaninne modhotethan uba medosatappe dariya gumara gizaysi betes.

Tophphiyan diza al'o do'atuppe issuwa gidiza niyala gidayssa demmos; ha niyalika aazako bize giiko haaththi diza bessa koyishe beetees.

Toopphiyan de'iza daro worame doosatuppe bayranne sinta xeeran xeesethiya gaammo gizayssi beeththishe deees ha gaammozikka ba duuna hangis eqqides.

Malay keehippe murqa botha gidiza haytha curgu ooththaza asazan dzullin uttiza issi wora medoosiyo deemmoos ha wora medooseppe sinthe baggara woliqama maatay de'ees

Esotethan kehippe erettiza issi wora medoosatoppe issua gidiza maahe gizayssa demmays hamaahezappe guye baggara wolqama woray beettishe dees

Eesotethan keehippe woykko ubba do7azappe guuxiza issi wodha medosatu giidon geliza geegge gizayssi beethtishe deees.

wora medoosati dzumma dzumma qommoninne enta wolqan shaahetikkonne ha misilen beettiza issi wora medoosiya al7ho wora medoosatu qommon beettawus

Toopphiyan dumma zumma wora me doosati deiyo ge oossinne geemmoonta qofa hayssa gidikkonne ha misile nam7u gidizaatti beettishe de7osona.

qoodhe keehippe adussa gidizonne duunay zo7i ekkiza kafos mari beettees ha kafo mari woykko guutha yelagati ha nam7ati issipe eqqidi maati dizayssa bessan de7oosona

xoossi medhiza medhetasu ubbappe geelanne pala gidiza shooshi ha misilen beettees ha shooshazikka ba duune hangisizi ha xeellishe deees

wodha amme doossati issoy issuakko he methishe demmoos ha wodha amme doossatikka issoy issuakko bizayssi aazasse giikko keehippe laamotettiza gishassa

Toopphiyan diza aldho wora medosatuppe issua gidiza waale yaagizayssi beethtishe de7osona hawaaletikka shuch diza heeran haaththe bolla eqqidosona

Issi wolqama siidhe dulley huuphey elethantha wodha medoosay beethishe deees hayssika gumada giza maaxe miza medoosa,

toophiyan dumma dumma wora medoosati de7oosona heyssatuppekka wora medoosati ubbas kawonne aawa gidiza gaammuwa yaagizayssi beettishe de7ees.